Luno luli lukudo, lukudo luno luli lubonekha nga lwemushaalo nenga khundulo khwe lukudo lulikho shisaawa sikali, yabawo ni bisaala bilikho, shamanyisa ndi lukudo nga lwabele mushalo luyeta abandu injenda ni khu ni khusutilakho ni khubirirakho baba nga batsa bakulise bibindu byabwe bafuna kamawumule

Eyino ili i bendera ya Uganda inga ilimo tsi rangi tsifana tsiri, isookha ili imali, iyilokho ili nabinzali, ikhola khataru ili imbesemu, nga khana- kha nywinywi khemikhile akari nikho balanga nghooli khumurwe khwa nghooli kha likho tsi rangi tsifana tsiri, nabinzali ni imbesemu akari ali nabufu nga khe miile shikele si twela i mukongo wewe kamafumbe kewe kali kamabesemu.